Bia n ʒɛya gbubi dalibili ŋmɛra o nyaanga bihi n ʒɛya n gba yuundi o ni ŋmɛrili shɛm ka wora paɣa ninkurigu gba nyɛla ŋun bɛ bi ʒii maa puuni so gba bɛ o nyaanga ka yɛ chinchin daliya

Daani n boŋo bi pala boodiyɛ ka pa naazuu balibu balibu paɣa so ŋun ʒiya ŋo parila niɛma maa paɣa so ŋun mii gba chɛni ŋo yɛla neen piɛla o kanna mi ni o ti yuli niɛma maa niraba bɛ daa maa ni n chɛni ni bi da bi daguya

Paɣa n ʒiya ŋo teebuli ʒɛla o tooni ka tahapoŋ pa teebuli maa zuɣu suu gba pala teebuli maa zuɣu silba piɛlli n tam teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa silba piɛlli maa zuɣu kurifooti ʒɛya baɣa o ka duɣu bili tam dizuɣu

Salin boɣali ni n boŋo doo n kuriya ka gbuni soobul n toori tankpaɣu niraba ayopoin gba n pahi o zuɣu bɛ di puuni ka mashin ʒɛya n vori ko biɛɣu yiri kuligi maa puuni mashin shɛli gba lahi ʒɛya n tam dalibo zuɣu ka kom maa ku nyɛla ko biɛɣu n bɛ dinni

paɣiba ayi n-zaya ŋɔ bɛ tooni bɛ paɣila nɛma dibaata m-pa mia zuɣu ka nuhi bibaata be tiŋa m-pihiri dira tahali gba nyɛla din za bɛ naba ni

Bihi anahi ŋo biɛla kuligi ni n toori kom bia yino ŋo yɛla suyeeta liiga ka ŋun pa o zuɣu ŋo pili zipiligu ka dabiya ka gbubi boɣati buluu ŋun pa o zuɣu ŋo yɛla liiga dozim ka ŋun pa o zuɣu ŋo o niɛma bi yina ka o gbubi boɣati piɛlli n toori kom maa

Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ o ʒɛmi ka bihi guuna n ti niŋɔ awaawaatuu bihi maa puuni doo ŋun bɛ tuuli ŋɔ ŋun bi niŋɔ awaawaatuu silmiin paɣa ŋɔ kpala ninkpara ka nyaɣa baaji

Loori n niŋ gamo ka niraba nyɛ dansi ka dondoya ŋun ʒɛya ŋɔ yɛla liiga dozim ka pili zipiligu ka so yɛ liiga sabinli ka ʒi o tooni

Gamo n niŋ kpɛ ŋɔ gamo maa n tiɛha poham n ʒɛ maa poham ʒɛ n fui yili ka kpuɣi yili maa binshaɣu kam bahana woya nim nyɛla din gba do sambani maa ni

Salin boɣali ni n boŋo nachimbi ku biɛla salin boɣali maa ni tumdi bi tuma ŋun ʒɛya ŋo na yɛla liiga buluu ka tahapona mini pai nim bɛ bi sani ka bi mali tumdi tuma maa ŋun ʒɛ zuɣusaa ŋo ka yɛ liiga piɛlli ŋo n dihiya tabili ni ŋuni n yuundiba ka tuma maa tumda

Salin gbiri boɣali ni n boŋo dabba n bɛ numaani maa bibil gba bɛ dinni n nyɛ tahapona ni biɛni ka kom maa daɣa pam so yɛla liiga buluu ka bɛ di puuni ka ŋmani gba ʒɛya

Do ninkurigu n ʒiya ka bi chɛri o zuɣu bi zaŋ tanpiɛlli n pilo ka chɛri o zuɣu ŋun chɛro maa pilila zipiligu ka kpa ninkpara bi nyaanga faan nbiɛni n vubiriba poham ka foto nim yili bi zuɣusaa

Paɣaba ayi n ʒɛ daani ŋo yino maa yɛla liiga sabinli ka so chinchini ŋun bɛ tooni ŋo nyɛla liiga buluu ka so chinchini bi tooni kamantoosi nim bɛ tahapoŋ ni ka leemu biɛni ka salad gba biɛni di zaa biɛla tahapoŋ puuni bi nyaanga mongu biɛno ka boodiyɛ biɛni painapuli biɛni n ti pahi Alaafee bɛ bi nyaanga

Paɣaba ayobu n bɛ Anfooni ŋo puuni kuligi kq bi yina maa niraba anu ʒila taha ka ŋun bɛ tooni ŋo ŋun bi ʒi tahali ŋun bɛ nyaangi ŋo yɛla liiga dozim ka ŋun pa o zuɣu ŋo gbubi gaɣali ka yɛ liiga ʒiɛ

Paɣasaribili sabinli n ʒɛya ŋo o yɛla liiga kom ka ʒi tahapoŋ ka niɛma bɛ di puuni tahapoŋ maa puuni n nyɛ afi nima ka o lahi gbubi piɛɣu piɛɣu maa puuni n nyɛ shuu mɛka nim binyahari di puuni

Paɣasaribili n ʒiya ŋo o tooni labtop bee kompiuta n ʒɛya ka o zaɣa zaasa bɛ kompiuta maa puuni kolba n tam teebuli piɛlli zuɣu duu maa ni o ʒila kuɣu dozim zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo do so yɛla liiga ʒiɛ bɛ salin boɣali maa puuni ka so yɛ liiga piɛlli bɛ salin boɣali maa puuni nirabaayi gba nyɛla bin ʒi suɣli ni salin boɣali maa puuni ka jɛrikan nim bɛ bi sani salin tuma mashin nim gba nyɛla din bɛ di puuni ka bi tooi tankpaɣu kom puuni n duri zuɣusaa ko shɛli din biɛni maa nyɛla ko biɛɣu bɛ dinni

Kanboŋ paɣaba n wori waa ŋɔ bi worila waa ŋɔ ka yɛ kanboŋ niɛma so bɛ bi nyaanga ka nyɛ doo o yɛla liiga piɛlli ka ʒɛya yuundi bi ni wori waa maa shɛm